Hal sanam iyo funanad kujirto cadaan eh iyo haf jeey midabkiisu waa madoow hafjeyga wuxuna yaala meel banan

Kursi qeebta hoose waxa uu kayahy dahapi salka lagu fadhiisanyo waa cadaan qeebta laxigsanyo wa cadaan kuraas aa gadaal ka muuqdaan

Meeshaan waxaa yaalo fadhi iyo kursi oo fadhi ah iyo sajaayad ama sali weyn oo dhulka fidsan kalarkiisu waa shaax cadeys ah iyo kafay. Fafhigu waa kafay iyo cadeys waxaa saaran barkimo aad u faro badan.

Gaariga oo saaran saxaro. Saxarada korkeedana waxaa saran rooti rootigana midabkiisa geesaha wuxuu ka yahay cadaan sidoo kale korna wuxuu ka yahay barown

Meeshaan waxaa yaalo miis waxaa saaran muubeel oo shan kaamiroole ah iyo eerafoon madow ah iyo jaajar u isbiiga iyo kartoonkey ku imaadaan.

Kartoon kusawiran loos miyo midap madow waxa ku qoran marxapa waa saliida timaha Salida midapkeedu waa oranji caaga furkana wa madow

Foormo xaaji meel uu galinayo buskud shoormada ayaa darbiag kushraxan iyo buskud makiinado lagu sameyna

Baborka wiishaka kalarkisi waa jale weshikis koro oo utagan yahya

Fashiyoon waa carwo lagu gado dharka ilmaha yar yar albaabkana wada murayad wad leyahay sidokle kabo aa udheer kabaha gacaha dumarka iyo boorsooyin

Hool ku jiro dumar aad iyo aad ufara badan dumarkaas badan kood waxey wataan calan puulg cadaan dhaxda ka ah xidigan waxey wataan xijaaapo qaarna qey fadhiyaaan

Meshan waa xeep askari lapa bajaana wey taagan tahy mootana wey kasoosoctaa hortaaz jaalo iyo gaduud tana waa guduud isku jiro

Tooth waa qaloyinka loo isticmalyo kumpoitarada lgu xaririnayo waaye midapkeedu waa madow korna waxey kaleedahy qalin hoosna meesha ey fadhisaneeso wa madow

Waa fadhi midabkiisu madow iyo cadaan isku jiro. Geesihiisana uu madow yahay barkin labo xaba saaran.

Hal shaar oo kusawiran nin faras wado. Kuluustiisu waa cadaan. Shaatiga madow iyo cadaan ayuu ka kooban yahay.

lamaha xamar borosto ekis barees marxaba bikum kuso dhowow gacma furan welcom tu yacni wamaqaayad labadan nin wey xayesinoyin waxey watan laba kofi oo oranji eh iyo waxey watan labo funaanad gudud

Hool iyo kor nanalkiisu uu shidan yahy

Waa masaajid dadkuna wada fadhiyaan oo qudbad dhageysanaayo qaar qamiisyo wataan qaar ookiyaalo wataan qaarna macawisyo wataan qaarna fanaanado wataan way iskujiraan.

Hal shaanbo oo kujira caag caaga midabkiisu waa madaw iyo cagaar xiga hada iibso kuqoran boqolkiiba sodon afar jiroo

Afar buukis faasliin fur waa bulug sidokle qaybta hoosana waa cadaan. Waxanaa kudhex jiro faaslin karem ah oo lamarsanayo jidhka

Een boolis isugu jiro rag iyo dumar sido kale waxay wataan koofiyado oo bulug ah aa madax usaran

Lapa miis oo isku dhagaan iyo alapa kursi iyobwaxaanakaloo yaalo fadhi midapkiisu waa jaalo kursta luga hooduna wa dahapi sidkle waxaa meshaas ka apaxaayo geedo caleema leh oo calentiisna cagaaranbtahy

Labo karkoodna waa cadaan iyo madow isku jiraan labadooda midna gees midna gees oo madaxa.

Guri dhismihiisa hada socdo qeybta hoose waa bulukeeti iyo shamiito. Hal nin ayaa korsaaran. jiingado lugu kabaayo alwaax. Sidoo kale gudaha waxaa kudhisan bulukeeti iyo albaab banaan kana waxaa yaalo dagax.

Mobil kalarkiisu yahay bulug jajarka waa madaw ayrafooka kalarkiisu waa madaw

dumar kujira masajid sido kale gabar wadato in dha sha rer iya okiyaalo waxey nawadataa xijaab iyo cabaayad medeb keduna wamango kalarka sidokale gebdha kale wey iga Dan beyan ayikane

Qof Kala akfadhiyo gursiga akfadhido waa madow

Waa cadaan qaybta hoosana waa cadaan io madow miiskana waa qaxwi dhulka waa qaxwi

Miis iyo Kursi waxaa ku fadhiso gabar moobeel ag yaalo boorsane qoortay ugu jurtaa sidoo kale warqad cadaan horyaalo waxay ku qoraysaa saan rajaynaa Imtixaanka.

Waxaa ujiro miss sadex biyo casfiyaa ayaa saran

Halkan waa supermarket waxaa saaran iska faalaha booreskiisu yahay shukulaato shukulaatooyin kala nooc eh mid waa chuculate Mid waa milk mid waa strawberry een waxaa kaloo yaala fuul fuulka cadi ka eh iyo kan klle iyo saagooyin, suudad iyo sigsaaman oo kolofis eh

Kani waa suburmarkat shabaqaa kujiro hoosna kartoona yaala sidoo kale jabsina waa yaalaa iyo banbanooni cagaar iyo jaale ah.

Waa mod gaari Waxa saaran pizza waxa ka sayaantahay black olive

Labo jijin jijanata gacamah lagashanayo kalara kedan waa cadan oo tushatusha ah kalark kale waa dahbi

Meeshaan waxaa yaalo loos oo lafinjilaayo midabkiisu waa shaax cadeys.

Saxan oo saaran shuwaarmo waxa ku xeran almunyom shuwaarmada iyo warqada looga kala galay, waxaa shuwaarmada ka muuqdo yanyo miyorneys iyo sidoo kale saxamanka waxaa saaran yanyo shimsaan iyo Anshalaato.

Miis oo saaran yahay maro cadaan ah sidoo kale saxan iyo seesar iyo bakeeri salaman iyo baaquli iyo bakeeriga dhalada

Saxan oo saaran rooti iyo sinimoon. Saxankana waxaa kuduuban almoniyam geesaskiisana waxaa kamuuqdo rooti.